Suuraan amma ilaalaa jirru kun lafa haala bareedaan hojjatame yookaan uumame ilaaluu dandeenya. Lafti akkasiis yeroo baay'ee gara baadiyyaa keessatti kan argamudha jechuudha.

Suuraan amma ilaalaa jirru kun qaruuraa biiraa qabatee jirudha. Biiraan kunis yeroo baayyee mana dhugaatiifi mana nyaataa addaddaa keessatti argachuu kan dandeenyudha jechuudha.

Suuraan amma ilaalaa jirru kun suuraa bishaan olka'aa irraa gadi bu'aa jiru yookaan immoo fincaa'aadha. Haala bareedaan uumamuun isaa turizimiidhaaf haala hawwataa uumuu danda'eera jechuudha.

Suuraa kana irratti kan ilaalaa jirru suuraa 'macaafaa'dha. macaafni kunis macaafa qulqulluu jedhama. Macaafni qulqulluu amantaa Kiristaanaa biratti qooda guddaa kan qabuudha. Akka gaggeessaa isaaniitti kan tajaajiluudha jechuudha.

Suuraa kana irratti kan arguu dandeenyu namni tokko yeroo gaarii hojjetuu ilaalla. Gaariin kunis dhagaawwan ijaarsaaf fayyadan fe'ee kan deemaa jiru ilaalla.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru suuraa ministeera muummee keenyaa doktar Abiyyii Ahmadidha. Isaanis paarlaamaa keessatti yeroo kakuu galan nutti agarsiisa.

Suuraan amma ilaalaa jirru kun, suuraa meeshaa aadaa tokko ibsa. Meeshaan kunis boraatii jedhamuun beekkama. Faayidaan isaammoo irra ciisuuf yookaan irra rafuuf, morma jala gochuuf kan fayyaduudha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru suuraa nama beekamaa tokkoodha. Innis waggaa saddet dura kan bulchaa turedha. Maqaan isaaniis Hayilamaariyaam Dassaaleny jedhamu.

Suuraan Kun kan agarsiisa jiru suuraa nama tokkoodhaa namni Kunis hojii hojjechaa jira hojiin isaas albuuda warqee lafa keessaa baasanii yeroo qulqulleessanii baasan agarsiisa.

Suuraan amma ilaalaa jirru kun suuraa namoonni amantaa Ortodooksii hordofan mana amantaa isaanii keessaatti wal gahanii, kadhachaa kan jiran nutti agarsiisa.

Suuraan amma ilaalaa jirru kun suuraa kopheedha. Kopheen kunis kan shamarranii yookaan kan dubartootaaati. Kopheen kun banaa waan ta’eef yeroo hunda kaawwatamuu kan danda’udha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan ilaaluu dandeenyu, suuraa bineelda manaa tokkoodha. Kunis farda baayyee bareeduudha. Innis kan tajaajilu geejjibaafi wantoota adda addaaf kan tajaajiluudha.